Zi zinguje oba inguje ili muchibila ilikujenda ili kukwaya yasililile inyuma yinyusile muchinga mungaji inguje

Ipanga w'atele ku'sementi, zi'panga zili zine.

Naboone kitaala kitaala kitaala bateleko, bakibimba bunyaasi bunyaasi hukitaala hungaji.

Nabone zinguje zidatu zilikwambuka zilikuza mubunyasi ukwaya mulimo gimisala, mwabamu bunyasi mwabamo lugudo, lugudo lu batele ibintu bindi mumaso bimali ni jimisala.

imbizi ili kulubawo bagikubila kiddala kyezimbawo lubega luliyo matafali.

Haasi ziku hungaji z'inzu ne ibitu batelagile a ni bunyasi kungaji.